Log kind vehicle na special kind of job wey dem dey use to carry big big trees wey dem don cut for inside thick forest for farm go saw mill, factory or market. Den dey use am for logging business wey be the business of cutting trees for timber, furniture or paper production. The log kind vehicle dey of different type. Most of dem dey strong, get long frame and e fit carry plenty wood at once. Some of dem dey get chain or iron support to hold the wood make e no fall. But the wahala be sey, if de overload am or the rope no good, e fit cause big problem. Dis picture wey we dey see now na log kind vehicle wey don enter serious wahala for bush road. The truck carry big wood wey dem don cut for forest and e clear sey the weight too much for am. As e dey so, the back part of the truck don sink enter ground. E be like sey the road no strong enough to carry the heavy load. The kind road wey we dey see so na normal bush part. E be like sey e full with red sand or soft mud. When truck like dis carry overload enter bad road, wahala fit happen because the ground no strong reach to support the weight. The ways the woods take be and scatter for the back, e fit even fall if care no dey. One person dey waka near the truck, maybe na driver or worker wey dey check as e be. E fit dey find wetin e fit do or dey find help because dis kind wahala no easy to handle alone. If dey no do something quick, the truck fit no move again. The wood dem fit fall or the motor fit even spoil for dere. For dis kind situation, dem fit try offload some woods, pour gravel for ground make the tyres get grip or even call another truck wey go toll am comot. If dem dey do legal logging dem suppose make sure sey road strong before dem carry heavy load like dis. Dis na one of the problems wey dey happen for logging business especially for place wey no get good road.

For Naija farming na one of the oldest and most important work wey people dey do because na for dere we dey get food like yam, cassava, maize, rice, vegetables and many other things. So farmers dey use local things like cutlass, hoes while some dey use modern machine. Farming fit be small size of farming like when person get small portion of land for village or large type of farming or make person get big plantation wey dey produce food for market and export. Farmers dey plant during raining season and harvest when the crops don mature. If rain no fall well or dem no manage the farm properly, e fit affect the harvest. For dis picture now, the man wey we see na farmer wey dey inside im farm and e be like sey e dey harvest or check im crop. Im don hold some of the plant for hand and e dey smile. Meaning sey e happy with wetin him dey see. The farm full with okro and dem don mature. E don mature. The man wear simple cloth and e no wear any heavy protective gear. Meaning sey na manual farming e dey do. E fit be sey na maize, millet or sorghum e dey farm. And e be like sey the farm dey for village or local area because everywhere dey natural. For Naija, most farmers dey struggle with things like bad weather, poor soil or lack of farming tools. But if farm dey do well like dis, one for dis picture, e mean sey the farmer don manage am well. Dis picture na true representation of hard work and joy wey dey come from farming. The man dey happy because e farm dey produce well and e sure sey e go begin harvest e crops. Farming na strong work but if person do am well, e fit bring food, money and better life for am.

Market na place where people dey go buy and sell different things like foodstuff, cloth, household items and even services. For Naija we get different types of market. One of des types of market na open market. Na dis, na dis type wey we dey see for dis picture so. Dis one, traders go display their goods for road side stores or small shades. Den we also get big market for international market. Places like balogun market for lagos, ariaria market for aba wey dey busy well well. Number three, we get supermarket or mall. Na dis one na modern type of market wey everything dey organize for inside one building. Number four, we get online market. Places like jumia, konga wey people dey buy things online. For normal open market, traders dey arrange their goods for ground, inside basket or on top tables. Buyers go waka round, price things and buy wetin dem need. The market dey always dey always dey busy especially for morning and evening when people dey rush to buy food erm. Dis picture now wey we dey see so, na typical Naija open market setting. People full everywhere. Some dey sell, some dey buy some just dey waka pass. We fit see different things wey dem dey sell like yam head wey dey inside basket and for ground, onions wey dem arrange for inside tray, other foodstuffs wey traders keep for cell. Plenty movement dey happen. Some women dey waka go where dem go buy something. One man dey carry load for head. E fit be sey e dey do delivery or e be trader. Some people bend down for road, for ground. E be like sey dem dey arrange their goods or dey wait for customer. One woman wey wear ankara dey waka, e be like sey e don buy something or e dey waka go buy something. The market dey for road side because we fit see yellow danfo buses around. Meaning sey na one of dos popular street mafrket wey dey for lagos or another big city. Wetin fit happen for dis kind market? Plenty bargaining, price wahala. You go see sey buyers go dey always try to beat down the price, sellers dem go dey argue. Another thing wey you go see for dis market na plenty people and noise. The market no dey ever quiet. People dey everywhere dey talk. Another thing wey you go see na rush hour. Morning and evening go always full pass because people dey rush buy wetim dem go cook. Another thing for dis market na pick picket matter. Wetin we dey call thiefing. If you no dey careful for dis market, dem fit thief your phone or money. Den another thing na market people wahala. You go see sey some traders go dey shout to call customers. Some people go vex if person no buy from dem. Dis picture really show the real typical Naija market lifestyle wey dey full of plenty hustle and bustle. Market na important part of our society because na dere we dey get food and other important things wey we need for daily life.

Mek we talk about market di place where business dey happen everyday. Market na where dey buy and sell where business dey boom and where different kinds of pipu dey meet. Foir niger, market no be place wey you go buy just foodstuff and cloth, e be like community on its own if you don ever enter market like balogun for lagos, arara for aba or mile 12,, yo go sabi ey market na serious business. For market, different sellers dey display their goods like tomato, pepper, fish, yam, rice, beans, cloth, anything wey you want, you go see am. Some pipu dey sell their goods for shop some dey put for table some go just spread mat for ground. E no mata how den arrange am, wetin mata be sey customers go see wetin dem wan buy.market dey divided into diferent sections, de get food stuff section for wan side cloth section dey wan side, electronics dey wan side, and na so evey other thing get e own section. Market no just be place for buying and selling, e get e own special vibe, you go hear traders dey shout aunty come check am oga na beta price I give u o, if you no sabi prie well, de fit sell you something double di price. So market na place where you go need sabi how to bargain well. For ninger we get different type of market,; we get big open market wey dey happen everyday like di sure market for lagos, e get village market wey dey happen maybe every Friday and we still get modern shopping malls wey be like new style of market. But no mata how market tek be, one thing wey sure be sey e dey important for economy. Na market dey helpo pipu mek money, na in dey mek food and other things wey dey available for everybody. Market n dey quiet na place of hustle from morning till evening, traders go dey shout buyers go dey qwaka up and down, pick pocket sef fit dey so mek you hold your bag well. Some market even dey get special days wey business dey boom pass, if na village market, den fit sey market dey na every four days so dat pipu from different vilkages go fit gaqther buy and sell. E good mek pesin sabi how market tek work, because na there e fit buy things cheap. Especially if you sabi bargain well. Market dey show our cullture because if you get because if you go different part of ninger, you go see sey dem dey sell different things wey reflect their tradition, if you go kano, you go see plenty leather good and spices, if na onisha, e go be cloths and electronics, if na benin, you go see beautiful beads and art work.market na di backbone of any society. Without market, life no go easy na for where pipu dey mek moni, na for there we dey get wetin we go chop, and na for there economy dey grow. So next time wey you enter market, just lookaround you go see sey na place wey get life energy and plenty activities.

Meek we talk about market store wey be one of di most common ways wey pipu deytek do business for ninja. If yu waka enter any market you go see plenty small stores some na wooden kiost some na iron container, some even get open umbrella for shade, e no mata how e be na sey pipu dey use am sell different kinds of good like food stuff, drink, cloth, phone accessories and even small small provisions. Market store dey very important because e give pipu opportunity to run their wn business without sey dem go rent big shop wey go cost oplenty moni. For places like balogun maket for lagos, ariari for aba or wuse market for Abuja, you go see sey plenty traders get small space bt den fit dey sell well because of di number of customrs wey dey pass everyday. One of di good things about market store be sey e dey flexible some pipu go rent space inside big market, some go arrange their store for road side and some fit even put am for front of their house, some pipu dey carry mobile store wey dem fit push from wanplace to anoda especiall wen – dey dey sell roasted corn, suya or groundnut. Di ay wey pesin arrange e store fit sdetermine how pesin go tek patronize am, if you waka for market, you go see sey some tores dey clen, de arrange am well and den get correct display, some go even put light if na evenng time soe dat their good go show well, but if store no dey neat, e fit chase customers commot. Market store business no easy o, you go see taders dey struggle to sell pass their neigbour so den go use sweet mouth to call their customers. You go hear something like madam na you I dey wait since o or oga kon check my own, e beta pass dat side but one thing wey sure sey if yu get beta things and your price dey fair, customrs go always come back. For ninja, government dey sometimes disturb pipu wey get market store especially if dem put am for road side or illegal place. Taskforce fit kon demolish store or chase traders commot but still market store dey help many families survive because na from there de dey see daily income tek feed their pipu. So if you dey think of how to start business without too much wahala, market store fit be di best option for you, just mek sure sey you get good location, your good dey good quality and you sabi talk well to get customers. Market store no be small thing, na di foundation wey many big business pipu for ninja tek start before dem blow.

Marriage ceremony for naija no be small tin na very big tin na culture, tradition, celebration wey dey carry family friends and community come togeda For Naija marriage no be just two people mata na family mata e get plenty levels. No be like oyibo wey go just go court sign paper waka fit here we dey do am wit full respect for tradition we dey start wit introduction were bot families go meet talk know demselves well before dem go even begin arrange de proper marriage. If introduction go well na dia dem go come fix date for de traditional marriage de traditional marriage ceremony na de real deal e dey full ground wit culture an heritage de bride go dress for correct traditional attire, gele bead lace or George wrapper depending on wich tribe she comes from de groom too go show for beta agenda or wrapper looking sharp e no fit complete witout family elders because na dem go bless de union sometimes dem go do wan carry wia de bride go carry drink go fine her husband inside crowd na sweet moment wey dey make everybody happy after traditional marriage ceremony if de couple wan do church or mosque marriage dem fit arrange am dat one go involve white gown suite exchange of vows and pastor or imam go bless de marriage some people dey do registry marriage join join so dat everytin go legal for government eye but de part wey everybody dey wait for na marriage reception na dia group dey food plenty jollof rice pounded yam egusin nkwobi suya suya plenty different different kind of food drinks too go dey flow DJ go burst beta jam people go dance spray money everywhere go just sweet family members go give advice old people go pray and before de night finish husband and wife don begin dia new life together Marriage for naija for be only love matter e dey involve plenty culture respect and family bond e dey show say two people no just dey marry demselves dem dey marry dia families join a why we dey take am serious na why de celebration always loud colourful and full of joy if you never at ten d Naija marriage ceremony before you dey miss oo because Naija marriage ceremony na vibes na culture, na love

For many Nigeria culture especially yoruba, marriage greeting na big deal. The groom and e people go show respect give the bride family especially her parents and elders. No be just ordinary greeting. Na deep tradition wey dey show honour, unity and approval for the marriage. For yoruba land, dem believe sey before you fit carry woman go house you gat first humble yourself for her people. Wetin dey happen for dis picture? The groom dey postrate. The man for ground na the groom and e dey e don lie down flat for floor to greet the bride family. E wear agbada wey be yoruba traditional atire. Dis action mean sey e dey submit and show respect. Sometimes, if e get best man, him and e him and e best man or close friend go follow lie down for ground. Bride family elders dey observe. The people wey stand around na family members and elders from the bride side. Some fit pour prayers for the groom head and some fit dash am money as blessings. Mat dey for ground. Most times den go put mat for ground make e no be sey the groom go stain e cloth or lie down for ordinary tiles or sand. But even if mat no dey, e no go change anything. The groom must still show respect. Cloth and colour, the dressing the picture dey show sey na full traditional yoruba marriage setting. You fit see different ankara and lace materials wey elders and guest wear. Why dis greetings dey important? E dey show respect. Na sign of respect sey the groom family no just con collect woman. Dem acknowledge sey dem dey enter new family with humility, blessing dey. Elders go pray for the groom make the marriage sweet. Make e get money and make love dey plenty. Unity e dey bring people families together. They bring both families together as one because marriage no be only man and woman matter. Na family union. For yoruba land, no be small thing if groom no postrate well oh. Some elders fit vex sey e no show enough respect. So na serious and respected part of their wedding culture.

Money cowries na one of the oldest form of money wey people for africa, Asia and even some part of europe don use before paper money and coins enter. The cowries wey you see for dis picture na original time wey people dey trade with many years ago. Before before for Naija, money cowries dey important well well for places like yoruba land, Igbo land and even for some part of hausa land. Kings and rich traders dey gather plenty cowries because the more cowries you get, the richer you be. How dem take dey use dis money cowries? Number one, dem be dey, dey use am as money. Before bank and paper money system show, people dey use cowries to buy food, pay tax and do businesses. Traders for olden days market dey calculate item base on how many cowries e go cost. If you hold plenty cowries dat time na big man you be. Number two, as spiritual and cultural symbols. Cowries dey represent wealth, power and protection for many culture. Native doctor dey use cowries for rituals, divination and communication with spirit. Some african gods and goddesses like olokun, yoruba water goddess and Ebo Igbo tradition dey linked with cowries. If dem bury person wey get high statue, dem fit put cowries for grave to signify wealth. Number three, for marriage and dowry payment. For traditional marriage men dey use cowries take pay bride price. Women dey wear cowries and bead for head, waist and hand as sign of beauty and value. If you see woman wey wear plenty cowries, you know sey she be high class or royalty. Number four, decoration and fashion. Till today some designers dey use cowries take make necklace, braclet and cultural attires. Some kings and queen still dey put cowries for throne and royal garment to show sey dem get power. The picture show plenty cowries together. E fit mean sey dem dey preserve am as historical money. If person dey use am for business, e fit be sey dem still dey trade cowries for local market. If you dey use am for spiritual purpose, e fit mean sey native doctore dey prepare am for ritual. If na decoration, e fit be sey dem dey use am for tradition bead or royal dressing. So cowries no be ordinary shell. E get deep history for africa culture even though we no dey use am as money again. E still dey valuable for spiritual tradition and fashion purposes.

Money na wetin everybody need for daily life. Na the main thing wey people dey use buy and sell for market. E be medium of exchange wey make transaction easy between people. Dis picture wey we dey see now dey try show us the different denominations of money. For Naija our official money na naira and e get different denomination. Meaning sey e get different value wey e carry. We get five naira note, ten naira note, twenty naira note, fifty naira note. Dis ones na dem be the lower or smaller denominations. People dey use dem buy small things like buiscuit, groundnut or pure water. We con get like hundred naira note, two hundred naira note, five hundred naira note, one thousand naira note. Na dem be higher of bigger denominations wey people dey use for bigger transactions or buying foodstuffs, paying transpotation or even to pay rent. Every of des money denomination get e own colour, design and important Nigeria leader wey dem put for e front. All des things now. dem dey help us make we know the different denominations wey our money get Now make we talk about why dis money denomi.nation dey important If we no get small and big denominations, transaction go hard because people no go fit buy small things or give change. Imagine sey you wan buy gala wey be seventy naira but you hold only one thousand naira note. If seller no get change, wahala fit dey. Na why we need different denomination to balance the money system. Money denomination dey also help us for things like easy spending. If you wan buy something wey small you go make use of dis smaller denomination dem. So dat you no go need break big money. Another thing wey money denomination dey help us for na to give change. Like now, seller now, if you wan give correct balance where they, where dem dey sell, e you go need get different of dis denominations. Another thing wey money denomination dey help us for na for counting and savings. Like if you dey save money now, e go dey easy make you arrange am by denominations by each of the denominations dem. Den another thing wey money denomination dey help us for na for to prevent us. Wetin dem dey call prevention prevent us from make we no dey carry to much cash dey waka. Like now if person wan carry big money, e better sey e dey e bigger denomination like five hundred or one thousand instead of plenty ten naira or fifty naira note.

morning alarm na one important part of life wey dey make people wake up for morning especially wen dey one go work school or any serious thing wey dem suppose do e dey function as reminda sey time don reach to start de day and e dey help person make e no ova sleep go miss important waka for de olden days people de use natural things like cock crow sun rise or even town crier wey go beat gong for morning to wake people but as technology don improve alarm clock don take ova now adays alarm fit dey for clock fem wrist watch or even radio some alarm dey loud well well some dey gentle and some even get vibration wey go shake person wake up morning alarm dey help people keep good every day waka especially people wey dey wake wake up early go work or school e fit also dey help people wey one dey discipline dem sef for waking up same time everyday but sometimes e fit hard to hear de alarm if sleep too sweet and na why somepeople dey set multiple alarms or put de clock on wey dem get dem go need stand up go off am anoda wahala wey dey morning na sey e fit cause headache if e too loud for heeb wake person wey sleep neva complete some people dey use soft music or natural sound instead of de sharp beep beep alarm sound wey fit make person fear also snooze button dey cause problem because e fit make person sleep back wake late and still feel tire for places like naija morning alarm dey very important becos life dey busi and trafic dey plenty if person no wake up early e fiit miss appointment or even lose job na why many people dey depend on alarm clock or phone to help dem balance dier time well at de end morning alarm na tool wey de help person arrange im life well but you still need discipline make you work well to get beta morning routine e good make person sleep early set alarm for reasonable time and try towake upimmediately instead of pressing snooze

motor bike park wey people for naija sabi as okada park na one important place for transportation especially for towns and villages e bi wey okada rida dey gada wait for passengers arrange dier waka and sometimes even fix dier bikes before dem continue hustle dis kind park dey always dey busi becos plenty people dey always use okada as dier main means of movement wen dis moto bike park dey important dis moto bike dey important becos e dey help fast movement moto bike na one of de fastest way to move for naija especially for area wey traffic wahala dey or for area wey road no too good people wey dey go work market or even school de like use okada becos e fit pass inside small road and e no go waste time like bus for places wey bus no fit enta many um rides many areas for naija no get beta road wey big bus fit pass so okada na dey only option moto bike parks dey always near cases like market junction or bustop so people fit easili see dem moto bike parks dey also serve as source of income for many young men okada riding na dier main work some dey hustle make dem fit feed dier family some dey use am support dem sef for school why odas dey manage am until dey see beta job how dis moto bike park dey work moto bike park de operate like taxi park people go waka reach dey see okada ridas wey dey available and bargain price before dem go enta some places get union wey dey get prices and rules to make sure sey dey no cheat passengers or cos confusion for parks wey dey very organise ridas dem dey line up and passengers go who go enta base on turn but for places wey no get strong regulation e fit be survival of de fitest fest to get passengers fest to move some park even dey sell fuel for small small quantiti bcos okada ridas no like waste time for filling station mekanics too dey sometimes dey around moto bike park so dat dem go repair bikes wey spoil you fit see boys wey dey sell pure water soft drinks and even snacks bcos okada ridas and passengers dey always need something to cool body

protest na wen people gada for one place to show sey dey no gree for something wey dey happen e fit be government policy bad condition for work or any wahala wey dey no one make wey dey one make im change for naija protest na normal thing especially wen people dey feel sey dem no dey treat dem well labour union students traders or even normal citizens fit organise protest if dey feel sey things no balance protest dey different types e fit be peaceful wey people just pass cari signpost today dey sing wetin dey one make government hear e fit also turn violent if police or security people come dey try stop am by force or if protesters begin vex dey destroy things for naija histroy we don see plenty big protest like fuel subsidy protest endsars protest um minimum wage protest and many others protest dey important bcos na one of de ways wey people fit take let government know sey dem no happy with wetin dey happen but e get risk too bcos sometimes government fit use police or army take stop am for dis um particular picture e clear sey na orgamise movement bcos of how people arrange well camara dey capture everything and dey even use truck as stage dis kind protest fit mean sey na national issue dem dey talk about maybe salary increase beta working condition for government policy wey dem no gree for in summary wetin i go talk be sey protest na strong way wey people dey use make govenment do wetin dem want or wetin dey feel sey dey right

oba ovonramwen no gbase na king wey be sey dem dey refer to as di last great oba of benin oba ovonramwen no gbase na powerful king wey rule benin kingdom from eighteen eighty eight to eighteen ninety seven im leadership strong well well and e no gree make foreign people control im land for dat time benin na one of richest and strongest kingdom for africa wey everybody sabi dem for their benin bronze art and strong tradition british people dem bin no dey find way to take over dis benin region bcos of their trade palm oil and power e no like sey oba ovonramwen de restrict trade with foreigners wahala starts wen one of de british officer james philip carri men enta benin witout permission and benin warriors attack dem british people use dat excuse come back come attack benin for eighteen ninety seven and dis attack na serious one well well de attack bin no last long bcos british soldiers dem get guns and bombs but benin people dem no get dat kind equipments dey only use swords and arrows and spears british people burn benin city scatter di palace and dem steal plenty of their treasures including their famous di famous benin bronze wey still dey europe till today afta de war oba ovonramwen try hide but dem catch am instead of to kill am british people carry am go exile for calabar wey he stay till he died for ninteen fourteen even though dey remove am it is still de symbol of african resistance till today edo people still dey honour oba ovonramwen bcos he fights for im kingdom de benin kingdom still dey strong and naija dey try recover all their arts wey dem thief oba ovonramwen show sey african leaders fit stand strong against colonial powers even if e no easi

Oil palm mill na place wey dem dey process palm fruit take make red oil, palm kernel and other useful product. For naija and many other african countries, oil palming na one big industry wey they support plenty people for rural and urban areas. How oil palm mill take dey work? E get different stages for palm oil processing. First, they go start with harvesting, wey dem go pluck the palm fruit from tree and dem dey dey in bunch. Den, they go separate the fruit from the bunch. Den they go boil am, they go cook am, the fruit so dat e go soft. So dat they go fit extract am easily. Pounding or pressing na the next step. Here de go use big machine or local methed take press the fruit to remove the red oil. Den filter. Dem go filter am to separate the oil from the dirty shaft dem. Palm kernel processing. After dem don extract the oil, dem go break the nut con use dat one make palm kernel oil. Dis picture wey we dey see so na typical example of how local oil palm mill dey. Everybode get im work wey e dey do for dere. Oil palm mill dey important because, e dey ceate job for plenty people. E dey produce palm oil wey we dey use for cooking, making soap, cream and many other things. E e dey also be export business for naija because we dey make money from selling our palm oil go other country. Oil palm mill na serious business wey person fit dey do am with small manual process or big machine. E no just dey important for economy alone. E dey like part of our culture and tradition for many places.

Old mud house na one of the traditional type of houses wey people dey build especially for local areas and villages. Old mud houses dey made from local materials like clay, water and sometimes dem go mix am with straw or palm font to make am strong. People dey use hand or wood frame take shape the walls and they go allow sun dry am well before dem put roof. The building of old mud house, dey start with digging and mixing. Dem go dig ground, mix am with water and sometimes add straw or cow sheet. Shaping and moulding. Some people go use mould form block, others go just pack the mould small small. Drying. Some go dry am before dem go add roof. Roofing: They fit use tatch, palm fonts or even zinc if dem get money. Wetin make people dey make use of dis mud house? One on the reason wey people dey make use of mud house na because sey e cheap. You no need cement or iron rod. Na just sand, water and en your strenght or energy. E dey cool. Mud house dey absorb heat. So, inside dey always cool even for hot weather. E dey easy to repair. E fit crack, person fit just add more mud, fix am. No need to dey to go dey stress yourself sey you dey go through the process of ern calling somebody calling person make e con do am. Urh wetin dey happen for dis picture so? Dis picture wey you dey see so, na wetin old mud house wey don see plenty years dey like. Mud houses like dis stil dey plenty for villages even though modern buildings don take over. But de still be part of african culture and history.

Old storey buildings na one kind of traditional houses wey people dem dey build for different part of africa especially for our naija. Dis kind building dey dey different from bungalow because dem get two floors, two or more floors. Before before na rich men, traders and colonial masters dey build dis kind houses because e be sign of sey person get money well well and e dey powerful. For our naija history, old storey building dey common for places like lagos, ibadan, abeokuta, benin and calabar. Many of dem dey made from strong red block, concrete or even mud block wey dem make with cement. Some of dem still stand till today as historical treasure. One important about old storey building na sey dem dey get people around am or balcony for upstair wey people fit relax, enjoy fresh air or use do meeting. The ground floor go con be for shop, storage or even the main room while the upfloor dey for sleeping. Some of des buildings still get wood wooden windows and iron doors wey strong well well. For many rural areas, old storey buildings still dey serve different use. Some dey use am as family house while others don turn to school, office or hotal. The design dey mostly, dey mostly get mixture of traditional and recent time. The slanty zinc wey e go allow make water flow well. Dis picture wey you dey see so na one old storey building wey don see better years. You fit see sey even as e don old, e still have strength. SOme people fit still dey live inside am. use am do business or e fit even be abandon. Dis kind building dey remind us of the kind houses wey dem build for our papa and grandpapa time before modern houses take over. If dem maintain old storey building well, de fit last for generation. Na why some places like badagry and calabar, some of dem still dey exist as torist centre wey dey tell story of how people take live for dat time. So old storey buildings na serious part of our heritage. E show how our fore-fathers take balance tradition with colonial influence to create something wey strong, functional and full of histry.

Osaremore Joseph playing flust Na one of the people wey first start music for Edo state They dey hail am as ambassador because sey e carry the spirit of their culture go different places. When e hear say Osaremore Joseph dey play fruit, e mean say you dey hear sound wey dey rich with tradition and soul. E be like the heart beat of Benin and Edo land. The way e blow the flute get unique flavpur wey blend high life afro beat and indigenous Edo rhythm This picture wey e dey see so just dey show us how Osaremore Joseph dey perform him music with him flute with better confidence. Osaremore Joseph start him music career many years ago. E don play live shows, record classic album like before before and even face plenty challenges people wey sabi am know say him music no be play at all. Dem dey touch for body and spirit. E dey use him flute express himself to push back against injustice and to remind everybody say our culture get power Sometimes Dem compare am to Fela Kuti because both of them music dey as weapon against oppression although their style dey different For many years Osaremore Joseph don encounter plenty wahala including wahala with government even kidnapping incident wey show say him no be man we dey take him art likely but even with all the wahala, e still dey play him flute with head high. Him sounds sweet well well and when e dey perform live crowds dey gather to feel the vibe of the music,, the energy and the message wey e dey drop. For many people, Osaremore Joseph represent Hope and strength Him music remind us sey despite the tough times wey the country face, we fit always find beauty and strength in our culture. Him flute play him flute play in a transcend language and foundry. E dey communicate directly to the heart so as you lis ten to the sounds of Osaremore Joseph play the flute, remember say you dey hear history, struggle, and the undying spirit of the Edo people In performance and celebration of our heritage call sey make everybody stand strong against injustice and remind ourselves say music get strong powers to change the world.

Outdoor Kitchen na open space for outside wey people dey use cook food everyday especially for village side or places wey no too get morden gasscooker and kitchen inside house E dey common for many African communities including Naija because e get plenty advantages. For outdoor Kitchen, people dey use firewood, charcoal or sometimes kerosene stove dey cook. E dey help because e go reduce heat inside house. E go also make space plenty inside house since pot stove firewood and other kitchen things go dey outside. E for dey for backyard or for open space near house Mosttimes, dem go use three stone firewood setup local claystove. Some people go build small shade to cover am, some go just leave am like that for open air. Just like for this picture wey we dey see so now, na so typical outdoor Kitchen dey with dey way the sorrounding for them pictures dey, you go know sey, the outdoor kitchen na for village or na for one local community there because e dey give local setting vibes. E no mean say people for city no dey use am oh, Dem dey use am sometimes especially when dem gets big occasion This kind outdoor kitchen life dey promote togetherness because e dey allow family member especially women and children to do kitchen work together, gist and enjoy fresh air. Sometimes e go even turn to meeting point wey neighbors go gather dey discuss different tori as Dem dey cook. One important thing about outdoor kitchen be sey e dey good for big cookings like when person wan cook for community or family gathering. Firewood dey give strong heat so e dey make food done well especially traditional food like gbanga, egusi, ogbono, or jolof rice but e got some wahala too; rain fit disturb cookings, smoke fit too much if you no get better ventilation and sometimes small pikin fit dey play near fire wey fit cause accident. So in general, outdoor kitchen na very important part of traditional lifestyle cooking for many Naija communities and e still dey useful today even as people dey modernize the way dem dey cook

Palace Chiefs na very important people for traditional leadership system especially for Naija wey get rich cultural heritage. Chiefs na the king right hand people, Dem dey help am make decisions settle quarrel or fight and den them also help am preserve our culture This picture now dey show us plenty people wey gather for front of palace together with the chiefs. Dem wear white traditional attire wey be sign of purity and authority. Most times, this kind gathering for be say Dem dey do important meeting festival or coronation event. Some people for the picture fit be visitor, palace workers or citizens wey come greet the king For many kingdoms, palace chiefs Dem get rank some be senior chiefs, some be junior chiefs. The senior ones fit dey control village under the kingdom. Palace chiefs dey settle quarrel, help the king organize community events and make sure say the culture no die For Yoruba land, Dem get titles like Oni of Ife Chiefs, for Benin kingdom, Dem get the Egagbo nogbe palace chief and the Uzamanihorun kingmakers. Every culture get him own way of organizing palace chiefs. This kind gathering fit be for settlement of community matter, celebration of festival like igweh festival for Benin or Olojo festival for Ife or even important announcement from the king. Palace na the centre of tradition and power and the people wey dey there dey respect the king as leader of the land. So the picture show strong traditional system wey still dey relevant today

Wetin be paying homage to the Oba? For Naija traditional system, especially for places like Benin, Yoruba land and other kingdom, the Oba na supreme ruler for the land. To show respect and loyalty the people dey always pay homage to am. This homage fit be from chiefs palace officials, community leaders, cultural groups or even visitors wey wan recognize the Oba power. How Dem dey pay homage; Dem dey pay homage by kneeling or lying down. For yoruba land Dem dey lie down for ground if na man or kneel if na woman wey dem wan give the king For Benin people, Dem dey normally bow low, kneel or touch the ground. Other people too get their own style of greeting the Oba as homage. Another way Dem dey pay homage for the Oba na through giving him gifts. E go see sey people fit bring kolanut, palm wine money or traditional items like animal skin as sign of honour to the Oba. Another way na through incantation and praises. E go see say town criers, praise singers or traditional drummers fit dey sing for the Oba or king with special names and titles. Another way Dem dey pay homage to the Oba na through cultural dance and display. Sometimes e go see groups fit person traditional dance or masquerade for display for the Oba front as sign of respect Why paying homage to the Oba dey important? E dey show respect to acknowledge sey dey king na the Father of the Land. E dey strengthen tradition as people dey continue dey practice am, e dey keep the culture alive. E dey bring blessings: many people believe sey Oba blessings fit bring plenty good things to them. E dey maintain order. Homage dey remind people say leadership na sacred thing and e get power. Apart from ordinary citizens, even government officials, big big foreigner and business leaders dey pay homage to the Oba when Dem visit him palace. E no be for just formality na way of recognizing sey the Oba still get strong influence for politics culture and tradition for the State and Naija as a whole

Planning na one important thing wey dey help person or organization arrange things well before dem take action. E be like map wey dey show road wey person go follow reach wey him dey go. Without planning person fit just dey waka anyhow without direction. Planning dey important for work business, school or even personal life because e go help person know wetin e wan archive, how e go take do am and the time wey e go take archive am E dey help manage time well make sure sey everything wey person dey do get purpose and e dey reduce mistake Planning dey of different types; e fit be short term planning, like how person go take arrange wetin him wan do today, tomorrow or this week fit be long term planning like how company person go take grow in five (5) years or even ten years. E fit be financial planning; how person go take enter and how Dem go take spend- how person go take make money and how e go take spend am wisely. And e fit be also project planning: how dey go take arrange work step by step before then finish the project. This pictire now dey try show us the thing wey dey involved for planning when person dey consider to do thing. When person dey plan things, e dey consider things like the time wey dey involved for him planning how him go take manage that time, the plan itself. Meaning sey the person go first know wetin e wan do before e start then e go arrange dey work from the one wey dey important pass before the ones wey dey less important. E go also make sure say e dey efficient so that e no go waste time or energy to achieve good result. Planning na better key to, better key if person wan dey successful. If Person fit plan well, e go sabi wetin e dey do, e go sabi wey e dey go and e go get confidence sey e go fit archive him goal weda na for business school or life generally if you no plan you dey plan to to fail. So e good make everybody dey sabi plan well to fit archive things for life

Riot Police na special type of security officers wey Dem dey train to handle protest, violent demonstration or civil wahala Dem dey wear strong protective gear like helmet body armour and shield. Their main work na to control crowd wey fit dey violent block damage of properties and restore peace when casala don burst. For naija, riot police dey work under mobile police force (MOPOL) wey people sabi call kill and go because of their strong style. Most times Dem dey carry things wey Dem dey use fight like tear gas batons water canon, and sometimes live bullet like sometimes if matter don pass be-careful. Why riot police dey important: Dem dey control protest sometimes peaceful protest fit turn violent so riot police go come intervene make e no lead to people dying or spoiling of properties. Dem dey help stop bad things. If agbero hijack protest, Dem fit begin loot shops burn houses or attack innocent people, riot police dey stop that kind thing. Dem dey maintain order if town or city dey experience political or tribal fight, riot police dey work to stop am before e turn another thing For Naija, wahala of police wickedness don dey make people fear riot police but normally their work na to bring peace, no be to create more wahala This picture wey we dey see so of mobile police for represent plenty things; maybe na where fight don happen, maybe na where bad things happen, maybe na protest wey e dey turn, wey wey don turn serious matter. One thing wey dey sure be sey riot police dey always show face when casala burst and their presence dey mean say serious security issues dey for the area

Rocky Ososo Community na one very old and cultural areas wey dey for Edo State Nigeria Eget plenty natural Rocky areas wey make people know the place as one of the best place for tourism for Naija The Rocky Ososo Community dey for Akoko Edo Local Government Area for one highland area wey near the border between Edo State and kogi State The place dey surrounded by hills valleys and big rock formations wey dey add to him natural beauty. Because of the way the terrain be, the weather for Ososo dey different from wetin you go see for other parts of Edo State. The breeze dey cool and e dey make dey place good or resting Na place wey get plenty olden days rocks wey nature arrange for different shapes. Some people dey call am Naija small Olumo rock. The place dey attract travellers from different places and countries wey like to explore different natural things and rock climbing. ososo also get cultural heritage like the traditional festivals wey they dey do plus their strong historical background Most people for Ososo dey do farming trading and small businesses. because of the rock formation, some people dey do quarry business where dem dey break rocks for building materials. The lands good for planting crops like yam, cassava, and maize This kind community dey important because e preserve both nature and culture together. Rocky Ososo Community no be just ordinary community, e be treasure wey dey show the beauty of nature and African heritage. If you like adventure, culture and nature, the Rocky Ososo Community go be that one wey you suppose visit for your life time

Make we talk about shrine Shrine na sacred place wey dem dey use for worship, rituals or honour spirit ancestors or deity for many African culture shrine dey very important because na there people dey communicate with their god or seek spiritual guidance for naija different ethnic groups get their own type of shrine for Yoruba land you fit see ifa or sango shrine while for Igbo land dem get their own traditional shrine like amadioha shrine for Benin and edo culture shrine dey play big role for ancestral worship and traditional rites. This picture we dey see so dey show us wetin some shrines dey look like Their environment dey show us say e dey deep inside forest or natural area and many shrines dey for Bush side because dem believe say spirit dey stay for peaceful places. People dey visit shrine for different reasons, some fit come pay for protection others fit come make sacrifices and some fit come check to know how their future go be If na chief priest dey in charge of this shrine e go dey take care of the place perform rituals and guide people wey wan come seek spiritual help. If you check the sculpture weydey front of the picture so picture of this shrine you dey see so e fit be deity or warrior spirit wey dem dey honour for that place e fit also represents one legend ancestor or protective spirit weydey protect the people na so e dey be for shrine Shrine na one of the most important spiritual places for African tradition and e dey carry plenty meaning base on wetin dem dey use am do

For African culture especially for we naija people sleep dey very important for pikin growth. When pikin sleep e body dey repair himself himself brain dey develop well and e dey help the pikin grow strong. Sleep dey very important for pikin wey dem born new because na that time their body dey process wetin dem don experience for the day. This picture just dey show us how small pikindey sleep peacefully. This kind sleep dey very good because e dey help the body build strong immune system wey go protect am from sickness. For many Naija homes demdey always make sure say pikin sleep for cool quiet place. Some mama’s dey sing sleeping song some dey pet the pikin with back rubbing and some dey use traditional method like wrapping the pikin with well make him body warm. Sleep dey help baby brain develop well well and and e dey reduce stress wey fit affect the pikin future behaviour. For Yoruba culture dem believe say if pikin dey sleep well e fit dey communicate with ancestors wey fit bring blessings for the family for igbo and hausa culture too dem value pikin sleep because e show say pikin dey grow well. Science talk say baby dey suppose sleep between fourteen to seventeen hours everyday. If dem no sleep well e fit affect their mood make dem dey cry too much or even delay their growth na why you go see say most times new born babies dey sleep past how demdey stay awake For this picture the peaceful look for the baby face show say e dey comfortable and e dey relax and e dey grow well E be like say the environment dey good for the baby sleep because e no get any kind of discomfort.

Make we talk about social workers wey dey sweep road. Many people no dey really think about them but dem be one of the most important workers for any society. If no be for their hard work every where go dirty sickness go plenty and life no go too easy. Who be social workers weydey sweep road for This case social workers no be only people weydey help for hospital or community service e also include sanitation workers weydey clean road sweep street clean gutter and maintain hygiene for public places some of them dey work under government like state waste management agencies while others dey work for private sanitation companies and some dey choose to do am for free. This workers dey wake up early morning before many people even comot for house begin dey sweep road Some go still work for night when traffic don reduce their work na to make sure say city town and even villages dey clean and free from dirty. Social workers dey very important and the ways deydey important for our society nademdey help keep our surroundings clean. If dem no sweep dirty go full every where, everywhere go dey smell and people go deywaka inside dirty. Dem dey help stop sickness. Dirty environment fit bring malaria, cholera, typhoid and other disease wey go affect people health. Their sweeping dey help stop all this things. Dem dey help us stop flood from happening if dem no sweep roads and if dem no sweep roads and then plastic and waste block drainage, rain go fall water no go get where e go pass everywhere go come flood Their work dey help reduce air pollution if dem no clean dirty for road, dirty for road fit make air dirty and people fit dey sick because of wetindemdey breathe in. Dem dey help make our city look better. If environment neat e go attract tourist business and investors Clean places dey always fine for eye

straw house wey people sabi as thatch house na one of the oldest way wey poeple take build house for Africa especially for village area, na natural things like straw, grass, bambo and sometimes mixture of clay and wood dem dey take build the house dis kind house dey very comon for places wey heat dey well well because e dey keep the inside cool no matter how sun hot for outside for many villages especially for northen Naija and some oda African countries you go see dis kind house wey dem dey use mud bricks or clay take build the wall then dem go use thatch take cover the roof the thatch fit come from palm fronds, elephant grass or milet stack the house na simple house and the material wey dem dey talk build am dey easy to find for the environment some people go even build the house themselves without any help or money one of the good things abut straw houses na say e dey friendly e no dey damge the evrionment like cement house, and e dey blend well with nature e dey make the air inside the house freah because the material wey dem dey use allow, dey dey use allow natural ventilation during dry season this kind house dey keep the room cool and during cold period, e fit still keep small warmth inside for plenty communities the way wey dem dey build this house dey follow tranditional knowledge wey they don pass from generation to generation e get some people wey sabi the skill well and na de dey lead the cous, the building but most time, neigbours go join hand help person wey dey build the home na this kind system dey show how village people dey support each oda eventhough straw house dey strong, if them maintain am well e still get him wahala one of the major wahala be say fire fit burn am easily if person no dey careful if the thatch old e fit start to leak during heavy rain and sometimes termites fit chop the wood wey dem take build am na why people wey get this kind house dey always dey try patch am from time to time or even change the roof wen e don leak despite this trouble, many people still dey live for straw house beacuse e cheap, e comfortable and e still carry strong cultural value so people wey don travel go city still like to get one for dia village because e remid them of dia root. for some villages, poeple don even modenize this kind house add something changes like better doors and windows and still mauntain the tradiriioal design for naija, you fit see this kind house for Fuani settlement, tea villages, and some places for benue plateu state and oda areas wey still the hold unto their traditional vallues even outside naija ountries like Ghana, Kenya, and sudan still get am plenty the beauty of this thatch house no be just sey e be shelta but sey e represent the people wey sabi adapt to their environement and still dey hold on to their culture.

teacher for class or teacher in class na one of the most important people wey dey shape the future of any society dem be the backbone of eductaion because na dem dey teach students wetin dem go use better their life weda na primary school or secondary school or university teacher get big role to play for our society, teacher na one of the very most important people becaue na dem dey build future leaders e no easy to be teacher epecially for place wey no get better facilities for many local area schools teachers dey use blackboard and chalk teach because de no get white board computer or projector sometimes dem no even get enouh books, e go dey hard ffor students to learn well but even with all this challenges, teachers dem dey try dem dey teach subjects like English Mathematics social studies and even local languages so that pikin dem go fit sabi read write and reason well some teacher dey use personal money buy books or materials wey go help their students because govment no dey provide evertin for many communities, teachers be like mentor no be only book dem dey teach, dem dey also teach good character respect and discipline if pikin no get person wey dey guide am well na the teacher e go look up to that na why e important make govment and society trespect teachers pay them well and ive them better working condition the children for this picture dey show diffren reaction, some dey curious, some dey serious and some fit no even sabi wetin dey happen but one thing sure, education na key to better future if dem get good education e fit help them comot for poverty get good job and even help community grow teaching no be small work but na big impacts e dey make for society if we support teachers na better future we dey build for our chilren

make we talk about one thing wet dey very important for this our life like this that thing na time managemnet time no dey wait for anybody e dey waka dey go weda you use am well or you waste am if you sabi manage time, your life go beta, if you no sabi, e go hard for you to suceed e get why we ghast take time serious. if you check well people wey dey succeed for life no get two head oh na the same 24hours we wey get dem get the diffrence be sey dem sabi use their time well time na like money, if you waste am, e no go come back. some people go wake up for morning, dem no even get plans for the day dem go just do anyhow, before dem know night don reach and dem never achieve anything my brother, my sister, na so life go just dey pass dem by if you sabi arrange yourself well, you go fit do plenty things without wahala you go get time work, business, family and even enjoyment but if you no sabi manage time e go be like say 24hours no reach you at all no just wake up dey do anything wey enter your mind try arrange your day before yousef for night write down the tings wey yiu wan do the next day e go help you make you make sure sey you no forget anything no be evertin wey come your way you go do wey dey important, wey come your way dey important wey you go do arrange your work from the one wey get use pass then enter the one wey no too get use do the serius ones first before you face the rest my people, e get plenty tins wey dey waste time for this life, social media, too much gist, watching film and sleeping anyhow if you no control am, e go chop all your time. no be say make you no enjoy yoursef everytin must get limit if you no give yoursef time limit to do sometin, you go just dey drag leg tell yoursef say this work wey i wan do, i must finish am before twelve e o help you focus and help you no waste time some people go just dey bring work or wahala come your side. if you know sey e go spoil your plan, no fear to tell dem say you no fit do am now no be everytin you must say yes to no be by workin none stop, your body need rest too. but make sure say your rest no turn to laziness arrange time wey go take cool down but no forget sey work still dey if you fit manange your time well, life go easy for you, you go achieve plenty tins and you no go dey rush rush everytime time na money, if you waste am na your own loss so my people, make you no dey waste time make we no dey take our time play arrange yoursef plan well and use your 24 hours wisely na so you go fit move forward for life

traditional hairstyle na awa culture and awa pride traditional hairstyle no be just ordinary hair mata na part of awa culture and heritage and awa identity e show wey person come from, e show beauty and even fit tell story but naija and africa as a whole, we get plenty traditional hairstyle wey dey don dey exist since the time of awa ancestors some of this hairstyles get meaning, some na sign of royalty some na for marriage, some na to show sey person fine well well for places like igbo land we get hairstyles like isiewu and ulonta wey woman dey rock with coral beads for big occasions like wedding and chief ceremony yoruba people get their own like suku and kolese wey dem dey use thread take arrange if you check fulani people you go see sey dem get one unique way of plating hair wey fine die dem even put small beads join. na so all tribes get difren way to style their hair an e make sense because e dey show case awa tradition before now awa grandma, dem dey rush go salon awa grandma, dem no dey rush go salon go buy attachment or wig dem go just sidon make one person help them plait beta hairstyle wey go last for weeks even till today some of these hairstyes still dey reign because e be like fashion e no fit ever fade. the sweet thing be sey these hairstyles no just make person fine alone dey still get their own spiritual or cultural meaning some hairstyles for olden days na only for queenmodas or princess some styles na only married woman dem fit do am and some na sign sey person be warrior or hunter and another beta tin about traditional hairstyle be sey e no too cost like all this modern human hair weavon wey people dey buy na just time you go need and once dem plaite am well e go last you. some people even dey revive am now because natural hair don come back hin style many women don dey carry their natural hair with pride dey do the suku patewo and plaiting oda beautiful hairstyle make we no forget say awa traditional hairstye na pat of awa identity if we no protect am e fit fade comot e good make we dey encourage awa young girls make dem dey appreciate their natural hair and mae dem no tink say only artificial hair go make dem fine awa culture na awa pride and anytin wey go keep am alive, make we hold am well so next time wen you wan do hair, try consider one of this traditional styles e go make you fine e go make you unique and e go make you feel connected to wey you come fromawa ance

traditional wrestling na one of the oldest sport wey africans especially we for Naija don dey practice for many years no be just ordinary fight, e carry lenty history culture and respect inside for diferent part of Africa, people dey use wrestling take build strength courage and sometimes even settle dispute e dey represent history and identity of difren ribes an e be way wey men take show sey dey don mature an get strength apart from that, wrestling dey bring plenty entertainment for community an e dey help settle qurrel person wey win traditional wrestling dey get plenty respect for him village an sometimes sef e fit become leader for Naija we get difren types of traditional wrestling one popular one na danbe wey come from the hausa people this one is special ombat sports wey come dey allow fighters to use oe hand wey dey wrap with cloth or rope take punch while dey oda hand dey free dem fit still add leg kick join to make am more powerful anoda type wey hausa people get na Okowa we be proper wrestling wey dem dey do for open field. the aim na to use strength and skill take throw your opponent for ground for Yoruba land, wrestling dey very important; dem dey call am mgba e dey happen mostly for big festival or special occasions an e dey bring unity among villages outside Naija, senegal get their own wey dem dey call lamb this one na west African style of wrestling wey dem don become serious wey don become serious national sports for senegal. Before dem start fight fighters go first do spritual ritual dance an even pour sand for body for protection wrestling competition dey happen for big open field wey dem dey fill with sand wrestlers go rub sand for body do warm up moves an some time even dance before the fight start when the march begin, both fighters go hold eachoda hand try throw dey oda person for ground. the perosn wey touch ground with back or full body don lose the fight some competitions dey be single matches why some be knock out round untill dem find the champion people still dey do traditional wrestling today because e preserve awa culture an e dey unite communities many villages still dey hold wrestling festivals as part of as respect for tradition apart from dat one some wrestlers don turn professional wrestlers or Mma fighters an e dey promote fitness an discipine traditional wrestling na serious mata for African culture no be just fight e carry meaning pride an honour weda na Namgbe kokowa Mgba or lamb e go always remain part of heritage

drinking water from tap wit hand na sometin wey comon for some places especially for Africa wey people sabi hustle an dey always dey on the move e be natural way wey person fit quench thirst wen e no get cup or bottle most time people wey dey fetch wata from borehole well or community tap dey use hand drink small before dem carry am go house this style of drinking wata dey very common for pikin dem especially wen dem dey play an e catch dem for body to drink wata the way some people, wey person go take drink wata from tap wit hand simple first you go use your palm form small cup then you go let the way dey gather inside before you go carry am go mi=outh drink sometimes if the wata dey rush well well person fit use just bend head put mouth directly for tap an drink sharp sharp but if wata dey flow small small hand go help collect am before e go enter mouth some people sef dey use both hands join gada plenty wata before dem drink. eventhough it be easy an quick way to drink wata, e still get some wahala first if person hand no clean e fit carry jams enta body wey fit cause sickness na why e good make perosn dey wash hand well befoe e drink wata like that. anoda wahala be sey if dey tap dirty e go get rust e fit affect the quality of wata wey person dey drink some community tap ey leak or dem no dey maintain am well so the wata fit no too pure na why e beta make the person know wey the from dey come and weda e safe to drink apart from all this using hand to dey drink wata from tap get hin own kind joy. e dey give fresh an natural feeling especially if the wata cool on hot afternoon notin sweet pass wen person drink clean cold wata directly from tap e dey refreshih an e dey help person cool body this kind tin dey comon for village side wey people dey gada for community tap gist and drink wata before dem go waka their way e no get anytin bad if perosn use hand drink wata from tap but e good make we dey careful. make suure hand clean and dey tap dey well maintain e fit be small tin but e show sey wata na life an e dey important for everybody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

waking up na one of the most natural tins wey everybodydey do everyday bt e still get plenty tins wey dey involved wen perosn wake up, e be like sey body dey restart from sleep mode enter full operation. sleep na sometin wey body need to rest recover an gada ebergy for the next day. wen e don reach morning or time wey alarm go ring body go begin move from sleep to wakefulness e first sign sey person don wake na sey eye go open small, e go strech body an e fit even yawn. e first strech dey help to losen muscles wey don relax through out the night some people dey wake up naturaly wen dem don sleep reach the number of hours wey dey body need but some people alarm of person wey go shake dem small before dem fit wake the way wey person wake up fit affect how dey go be if person dey wake up peacefully, e fit feel energy and ready for the day but if alarm shoch am, or if person wake am in rough way, e fit still feel sleepy and lazy for some time before e go balance one important tin about waking up be sey e dey good make person make person no just jump up immediately e good make you take small time for bed strech your biody an allow blood flow well before you stand up if person just rush wake, e fit feel dizzy beause blood never circulate well soem people dey use that early morning time take pray meditate or plan how their day go be before dem comot for bed anoda tin be sey waking up early dey help person get beta day. many people wey dey successful dey always talk say dem wake up early so that dem go get time arrange demsefs and archieve more before the day go start fully but e no just be about waking early e dey important to make person still get enough sleep at least 6 - 8 hours everynight if person no sleep well even if e wake early e go still feel weak an tired thoughout the whole day sometimes waking dey hard for some people especially if dem sleep late or dem no rest well. that kind time person fit wake up but e go still feel like sleep dey drag am back one way to solve dat kind problem na to get beta sleep routine meaning sey make person dey sleep everyday an make early an wake up around the same time everyday. e go help body clock adjust well some people wey dey wake up early for work school or business e good make dem get tings wey dem dey do every morning this one fit include tings like brushing bathing eating small food or taking tea an preparing for thier day how person take start morning e fit determine how e day go be. so e good make e start am wit good mind an energy waking up no be just ordinary action. e get plenty benefits if person do am well.

For plenty places especially for local areas and for some city no be new tin to see woman we carry pikin dem for loads most times na because na de easiest and cheapest way wey dem fit take waka go wia dem dey go public transport no too dey accessible for some areas and even wia e dey e fit even cost pass wetin dem fit afford but de mata no end for dia because e get some wahala wey follow am first safety na big concern okada no too stable and wen woman carry children join body de risk of accident dey high many times helmet no dey and even when e dey e no fit small pikin if accident happen na serious injury or even deat fit follow e no get seatbelt or anytin to hold dem well so small mistakes fit make pikin fall Anoda reason why dis kind tin wey common na because of culture and economic reality for many places na women dey handle market waka and school and oda different waka so e normal say she go dey move around wit her children money no too dey for plenty families to buy car or use taxi every time so na why okada still be life line for dem even wen some states don try ban okada or limit how dem fit carry passenger people still dey use am because e be necessity law enforcement sef dey disturb people but if anoda option no dey people no get choice to solve dis kind wahala e go beta if beta an affordable transport system dey so woman no go read need risk dia life and dat of dia pikin dem helmet wey fit children suppose dey available make people fit use am for protection awareness too go help so people go Sabi de risk wey dey involve an find ways to protect demselves for de end of de day na survival make people dey do am but e get risk wey government and society suppose look into

For many culture across de world woman for kitchen no be new tin at all e don dey happen since ancient time and e still dey strong till today for plenty homes na woman dey handle cooking wada na for family or even for business e no mean say na only woman fit cook but e don become normal tin wey people don accept if you look dis picture well you go see say de woman dey inside local kitchen she sidown for ground dey cut wetin she wan cook dis kind kitchen na wetin you fit see for rural areas or even some traditional homes dem dey use firewood or charcaol because e cheap and e easy to get especially wey gas and electric cooker no too dey available. de pot wey she put for fire na big one e fit be say she dey cook for family or she dey prepare food wey plenty people go chop one important tin for dis kind setup na say e get bot advantage and disadvantage on one side firewood cooking dey give food special taste e sweet pass wen you use gas cook am but de smoke wey dey come from am for cause wahala for healt especially for de person wey dey cook everyday if ventilation no day e fit cause wahala for de eyes and lungs e still get cultural angle for de matter for many society dem believe say woman suppose Sabi cook because na one of de tins wey dey dey go need for family life some people even use am take judge woman if she no Sabi cook she never complete but times don change and now men too dey enter kitchen dey learn how to cook for dem self and dem family for today world technology don dey change de way people go cook. Gas electric cooker and even microwave don make cooking easy but e no mean say for de traditional method don go away plenty people still like de old way becos of de original an de natural flavour wey e give food but e go better if solution fit reduce the health risk wey dey follow smoke from firewood at the end of de day cooking na one big part of life e no mata who dey do am wetin Mata say food go dey ready people go chop an life go continue

For many culture, especially for Naija and some other African places, woman wey kneel down greet her husband na big sign of respect. No be say dem force am do am, but na something wey dem dey teach woman from small. For Yorubaland, for example, na normal tin say woman go bend or kneel down to greet her husband, elders, or even in-laws. Some other tribes get their own way too, but di idea still be di same; na respect. E get wetin dey make this kind greeting strong. First, na culture. For many generation, dem don teach say man na di head of di house, so woman suppose show am honour. Even Bible sef talk say woman go respect her husband and e and for plenty religious home, dem believe say kneeing down na one way to show am. E no mean say di woman dey less important, but na di way wey dem take groom am; but as time dey change, many people don dey ask whether e still necessary. Some women dey argue say respect no suppose be one-way tin, say man sef suppose respect woman too. Some people feel say as di world do modernize, kneeling dow no suppose be must again. But d truth be say, for many women, dem no dey see am as suffering or oppression. To dem, na love and culture dem dey practice. E be like say when pesin use hand serve food give another pesin, na sign of care and humility. E get some cases wey di kneeling down fit be out of fear or pressure. If marriage no to dey balanced, woman fit dey do am because she no want wahala. No be because she truly wan show respect. And na dia e go get problem because respect suppose come from free mind; no be by force. At the end of di day, wetin matter pass na say respect suppose dey both ways. If woman choose to kneel down greet her husband, e good, but e be say she dey do am from her heart, no be because dem force am. And if man truly love and respect im wife, even if she kneel down, im go make sure say she feel valued and appreciated. Na balance everything need.

For many riverine areas for naija and other part of Africa woman wey dey do business for inside canoe na normal tin dis na becos water be de major road for dem and de easiest way to carry goods go market or sell give people na through river places like makoko for Lagos part of Naija delta an even some areas for bene republic na de same pattern people dey use The woman wey you see for de picture fit be trader wey dey sell plastic bowls bucket or even house hold items she go paddle de canoe from one place to anoda dey find customer wey go buy sometimes sometimes na people for floating houses or water side community go be her main buyers e no be easy work at all because e require strength to paddle de canoe plus she go still use mouth Sabi how to convince people make dem but wetin she carry dis kind trade dey very important because e help communities wey no get easy access to land Market some people no fit waka go big market because dem dey live for water so traders like dis woman na na de na dem be de one wey dey bring market come meet dem dem help de economy for de area because e make sure say trade dey flow even for wet land community dey wey no get road bit e no mean say e no get challenge first de risk of water accident dey if breeze or heavy wind blow canoe fit turn and person fit loose all de goods and even him life anoda problem na say e fit take long before she sell everytin especially if people no get money to buy that day plus if government policy change or dem bring new law say dem no wan canoe trade for some areas e fit affect the business. No Mata de wahala de truth ne say this kind woman na hustler she dey use the little opportunity wey she gets taken make sure say she feed her family na pure hard work she dey use survive e show say woman fit dey strong independent and still contribute to de economy on her own way

For many villages and town for naija woman wey dey pick cassava na serious work wey dey important for de community cassava na one of de major food wey people dey chop for Africa and before e fit turn to tins like garri, fufu or tapioca e must fit first pass trough de hand of women wey Sabi work well most times dis women go gada for one place sometimes na market square sometimes na for dia compound sometimes na even farm wey wey dem just harvest de cassava from dem go sidown wit big basket if basins hold sharp knife and begin peel de cassava one by one. No be easy work at all because de skin of cassava strong small and if person no careful e fit wound hand bit as dem don dey do am for years dem don Sabi how to handle de knife well make e no cut dia hand as dem dey peel dem go dey gist dey laugh an sometimes dey sing dis kind group work no just make de peeling fast along e also help dem bond as women some go dey talk about wetin happen for village some go dey advice each other about marriage children and life in general. Na one of de ways wey women dey support each other for community after dey don peel de cassava finish de next thing na to wash am well den some go carry am go grind for machine, some go leave am to ferment if dem wan use am do garri if na fufu dem wan do dem go soak am for some days before dem go seive de starch comot. If na starch dem dey find dem go let de wata settle dem dem go collect de white powder wey go come from bottom na serious process wey require patience and strengt dis work get plenty benefit because na from de cassava women fit make money some go sell de fresh cassava direct from market some go turn am to garri and fufu before dem sell any way wey e be e dey help many family survive because de money wey dem mek go help tek care of pikin school fees, buy food an support de home but de work no easy at all de peeling dey stressful some times person hand go pain am well well some times de price for market go fall and de money wey dem go make no go reach de wahala wey dem pass trough but no mata de challenge de women still dey push becos dem Sabi say na hustle wey go put food for table, at de end of de day women wey peel cassava na real Hustler becos dem dey strong hardworking and dem dey play big role for de society Witout dem many home no go get food and many business no go move and de community go suffer Na why e good make we respect de work wey dem dey do and support dem in many ways wey dey possible

Celebration na one tin wey dey common for every wia weda na for naija or any wia for de world e be de time wey people dey gada dey happy dey enjoy dem selves and dem dey dey share de joy of wetin dem dey celebrate e fit be birtday wedding graduation new job new house or even small win wey person wan just mark no Mata de reason celebration na way wey people dey tek appreciate life and de good tin wey dey don achieve for naija celebrations dey always sweet because e no fit complete witout fud drink an music no Mata how small e be once Naija people wan celebrate, jollof rice go dey meat go dey an beta drink go follow. Some people go follow some people go even carry DJ or life band come make de tin loud if na big party people go wear asoebi meaning say dem go sew uniform clothes to show say dem be part of de celebration for small gathering people fit just sit down togeda chop drink gist an enjoy de moment. For oyibo people celebration dey different small but e still get de same idea like for dis picture wey we dey see now you go see say people dey enjoy dem selves dem dey drink dem dey chop pizza and dem dey laugh togeda na de same way wey e be for naija wey friends gada for bar or restaurant to celebrate small tin some people fit go club some fit do barbeque for backyard some fit just gada inside house play game an dey enjoy celebration no be just about food and drink alone. E dey about de connection wey people dey share na de time wey family and friends go coke togeda put wahala for one side an just dey appreciate each other na why e dey important to always find reasons to celebrate even if no be big tin sometime e fit even be just be say person dey alive an healty celebration get wahala too some people go dey over do dem go spend money wey dem no fit afford just becos dem wan Impress people Some go drink too much some go get problem after de party some people go even use celebrations tek show off dey make other people wey no get feel bad na why e gud make person Sabi balance de tin celebrate, enjoy but no go do pass your self at de end of de day celebration na part of life no mata wia you dey no Mata de culture people go always find way to rejoice and e good like dat becos life too short to dey always worry so anytime wey you get reason to celebrate no too tink am call your people around arrange Small fud an drink put music make Una enjoy your self

Chiefs na very important people for society especially for naija wey tradition an culture still dey strong dem be de custodian of tradition de people wey dey help to keep de customs of de land for different parts of Naija chiefs dey get different title but wetin join all of dem be say dem be elders dem get respect and dem fit advice de king or even dey rule de community if need dey for Yoruba land you go here titles like baale oba olori an de different chieftaincy tittle wey dem dey give base on status for Igbo dem get uze ozo an de red cap chiefs wey dey represent wisdom and leadership for Benin dey get strong traditional system wey chiefs dey serve dey serve de oba of Benin an dem dey wear red beads white wrapper an dem go stand wit pride like for dis picture wey we dey see so for de norths de get emirs an dia councils of chiefs wey dey follow islamic an traditional leadership Chief no be just people wey dey wear fine fine beads dey sit down for big chair. Dem get work wey dem dey do dem dey help settle quarrel make peace dey for community an even dey represent de people for government mata if problem dey between two families or even for village na chiefs dem go carry go meet dem go lis ten judge mata well and find way wey everybody go agree na why to be chief no be anyhow tin e need wisdom patience, strong understanding of de tradition. Apart from settling mata chief dey also play big role for festival an cultural event if big ceremony like coronation of new king new yam festival or traditional wedding dey happen na de chiefs go dey de front dey perform rituals dey guide de young generations for example for Benin or ijekin land chiefs dey get dia own ranking an na de higher ones dey near de oba or Olu wen dem dey do important festival e no just show for respect oo e be sign of heritage we don dey for hundred years but nowadays chieftaincy don dey get wahala becos some people don turn am to money making business before to become chief person suppose get levels, be elder wey people dey respect dem dem go give am title base in wetin he don do for community but now some people dey buy chieftaincy tittle just because dem get money and e don make de respect wey some chiefs suppose get dey reduce even politicians dey use am as way to get support from people still traditional chief still get plenty power an respect for some places even governor no fit do anytin for community witout to first tell de chiefs an for local level chief still be de real leaders wey dey guide de people dey keep culture alive dem dey make sure say peace dey do no matter how modern de Naija don turn chiefs still dey very important an at de end dem go always remain symbol of tradition wisdom an leadership

Village setting for naija na one place wey still dey carry de real beauty of our tradition an culture e be like say earth no too rush go dia like de city everytin still get de natural touch for village you go see houses wey dem build wit mud an roof with zinc or tatch de compound go dye surrounded by plenty trees plantain palm tree or even mango tree wey people got sidown under dey enjoy breeze. Life for village dey simple but e get strong community bond everybody Sabi each other and if sometin happen de whole village go gada weda na to celebrate or to support person wey get problem Morning time na when the real work dey start women go wake early go farm or go fetch wata for stream while de men go either enter bush go hunt or prepare for farm work de children sef no dey slack dem go dey help de parents or go school wey for dey one kind far place wey dem go waka go wit leg for market de whole village e dey lively people bring de tins wey dem harvest from dia farms come sell things like cassava yam palm oil and different things na for market you go here correct pricing skills as women go dey price sometin wey high come low na there gist go full ground as people go dey talk about wetin happen recently weda na new marriage village meeting or one visitor wey don come from city na so e dey be for village market settings oo evening time na anoda special moment for village setting after Hustle for day de elders go gather for one corner dey gist about old times or dey advice young people sometimes pikin dem go get go gada here folktales stories wey dey carry wisdom e no go suprise you if you see young boys dey play football for open field or de women dey cook big pot of food for compound wey different family fit chop from One tin wey make village special na say peace full de place no plenty noise of cars or generators like town na just sound of cricket for night and breeze wey dey blow from de bush bush but de only wahala be say development never too touch many villages good roads no too dey, hospital for far and some times leg no dey at all even tho tins dey improve small small e still get as e be but no matter how time fine plenty people fit still dey love dia village setting na there dia root dey na dia dem dey always go every festive period like Christmas or new yam festival. Village na wia traditional tradition still strong respect still dey an life still dey move at the natural phase wey e suppose dey move

Today I wan yarn Una my six am morning routine wey dey help me start my day today e dey help make my day dey peaceful relaxing an productive e no be by gra gra na by setting your morning well so your day go make sense normally my alarm dey go off around six am but I no dey run jump up like person wey see snake I go first stretch my body move my neck stretch my back an legs small make blood circulate well sometimes I go just close eye you get tek deep breath inhale exhale an use dat first two minutes arrange my mind see eh one bad habit wey i stop na to dey check for first tin for money before I go just wake open WhatsApp see plenty messages before I know thirty minutes don waka now I don learn to give my self space before I enter social media wahala first thing wey I do na to drink wata atleast one big cup sometime two. Wata dey help clean body wake digestion and e dey give me small energy before I Choo anytin if I get lemon I fit squeeze small inside but even normal water still dey work well well after wata I go just take five to ten minutes quiet myself sometimes na prayer sometimes na just meditation sometimes I go just dey talk positive tins of any mind like today go make sense I go achieve my goals no stress go fit shake me e dey help me set mind well before de wahala start e depend on how my body feels but I know dey like skip exercise somedays I go just do simple home workout push up jumping jack small stress some days I go jog small or do breeze waka if I wan make e soft if na gym day na straight to gym go lift weight or do treadmill for like thirty to forty five minutes de ginger wey gym dey give person for morning ehh no be here oo e dey make my body feel strong for de whole day After sweat don comot na straight bathroom I like my morning bath make e cool small e wake my body well I go use shower wey get beta scent freshen up den I go wear cloth wey go make me feel good even if I no dey go anywia e dey help my mindset Food na anoda important tin I no fit just wake chop nonsense I dey like start my day wit sometin wey go give me energy like oats egg or smoothie if I dey feel like I go make small bread and peanut butter join if I wan add coffee or tea I go take am small but I no dey like much caffeine early morning before I rush enter work I go take small time enter my day I go write wetin I wan do plan my schedule so e no go be like say I just dey waka witout direction sometimes if I fit I go read small book or lis ten to motivational podcasts jus to sharpen my brain one tin wey I no dey forget na small quiet time for my self before da wahala start I fit lis ten to soft music write down wetin I dey think or just go sit down outside breath fresh air all dis small tin dey make my morning dey calm peaceful an productive if you fit follow dis kind routine your whole day go beta your body go tank you and your mind go dey sharp no forget say consis ten cy na de key no be one day tin make am lifestyle